a dow jeeya ɗum kadi taw jeeygol ngol wonani jeeygol badgol fayida ɗum ko hunde nde ganduɗa nde ɗo ni ko hunde fodde wattede hakkille no fewi no fewi no fewi ɗum ko hunde nde ganduɗa ko fonde salede enen foof dendata caloɗen ɗum ɗon enen foof dendata mbiyen ɗum ɗon wawa wonde sac yo haɗ ɗo footi hadde ɗo hayso tawi ko kilo ji joyyi tan mbaɗɗa e sac sa peese ɗum ma yooɓe kilo ji ma joyyi nde sac o footi foof so tawi o peesama no footi foof ma heeb fodde makko ganda ko nanguirɗa ko e kilo kilo nogas e joyyi kilo capantati kilo buuɗi sappo bisimilla ma alo bisimilla mbiɗa selli hol musidɗo

Fatimata Fatimata Ba Boukul bisimilla ma Guppuli bisimilla ma

a jarama seydi Ba <noise> sokhna Fatimata en calminiɓe en calmini dendagal Guppuli naaɓe en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe en mbiɓe kamɓene ko yewtere nde ko yewtere men ko yewtere mabɓe enen gandi kamɓene kooɓe hettiyankoɓe yewtere nde no fewi no fewi no fewi en calmini dendagal Guppuli naaɓe noon kayne calminirten yomɓe e Dorogo en calmini dendagal wonɓe Kooti wonɓe Hiwirgua en mbiɓe kamɓene yo jaam hiire mabɓe noon bisimilla ma musidɗo bisimilla waleykumu salam wa rahma tullah hehe maayo waɗi ndiyam yo Allah weltin en woɗɗo radio o seeɗa jaafoɗa Amadou Ly to Diagni bisimilla ma yo Allah weltin en woɗɗo radio o aɗa ɓaadi radio o de

yo Allah weltine eyyi bisimilla ma

noon tigui

noon tigui amine amine amine

amine ya rabbal alamina <clears throat> eyyi ceerno Amadou o weltinimamo no fewi no fewi no fewi no fewi o wi o ala guesa kono ko kanko joogui mawba ba mawba ba ko kanko jogui ɗum nde tawno ko waɗata ko ɗo ko waɗi ko ɗo o wali fodde temedere e quelque ndeemowo o walli ɗumen e noddadu makko ndu ɗum noon en beltinimomo no feewi no fewi no fewi en calmini dendagal Diagnum naaɓe kamɓe kala en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe nde tawno enen gandi haaju o ko haaju men enen foof aɗa andi joogade crédit muɗum jogoɗa téléphone maɗa ƴetta nodda e émission ɗum ala jogade guesa ala wasde joogade guesa ma wood nodduɗo ɗo taw ko commerçant ma wood nodduɗo ɗo taw ko transporteur ma wood nodduɗo ɗo taw ko kettotoɗo tan ɗum ko yimɓe foof dendi galɗo gollal woona tan yewtere remoɓe woona yewtere aynaɓe ala ko yewtere nde innira ndeema e gaynaka kono sa ƴeewi ndeema jeeyowo rakkal o sa wiimo ko gaynako o wiima o woona gaynako kono ko kanko woni gaynako saabu ko kanko yeeyata ko aynaɓe jeeyi cohli ko sa ƴeewi joom guesa ba jeeyowo engrais jeeyowo produit jeeyowo ko awdi ɓeeɗo foof ko remoɓe noone kayne mo ganduɗa oɗon ni ko transporteur dusnowo mbo bagage o hay on ko ndeemowo ɓeeɗo gooni ɗum wiide ko foof rendi wooni wooni ndeema wadde noon ñamowo o kanko Amadou hayso tawi ceerno Amadou Ly hayso tawi o wona ndeemowo omo ñaama soble kam ɗum noon tawde omo ñama soble kooye remoɓe o jeeya ɗum noon kanko woni ballowo ndeemowo ñamowo soble o kañum wallata ndeemowo soble saabu remoɓe ndeemanta ko ñamoɓe ndeemanani kooye muɗumen ɗum noon seydi Ly golle ma jooɗi peewi en beltini dendagal ɓe beltaniɗa ɗon ɗo wuuro meɗen Diagnum kamɓe kala en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe hay goto en gaccani ɗon nde tawno eɗen gandi so tawi a limti tan ma wood mo gaccuɗa te saago men ko wasde ɗaccude hay goto bisimillama musidɗo
jaam hiiri toon
hiire jaam machallah
mbaɗa tampere ceerno Ibrahima
jaam hiiri alhamdulillah
mbaɗa e tampere
hol musidɗo
* penda Gay Penda Moussa Mamma Gay Penda
Moussa Mamma
Baal
Baal
eyyi
Pendaw bisimilla ma ceerno Moussa
mbaɗɗa e tampere
mawɗum alhamdurillahi
hettade * e weltade hen
eyyi yo Allah weltin en
yo Allah rokkumen jokkidde campagne o e dow jaam
amine amine amine
eyyi min kam kokkammi hen tan ko yo yimɓe gaccu sobleɗe ɓenda eyyi heddi ko kadi dañje peeje kam ko ɗum ɓuranno wadde fayida ni kono mi anda mbar men dañ ɗum
eyyi darete tan <breath>
eyyi kañum kam waɗi ɗum ɓooyi haalede yahat ha commence so ha ɓooya tan kadi wonta to wonno joom en joom en soble en ɓe e wodɓe e wonɓe e takkoji ɗi jaadani hen ɗum tagata ɗum wayde noon
aah ceerno Moussa gollema jooɗi peewi en beltinimomo no fewi no fewi no fewi ceerno Moussa Mamma Baal toon to wuuru meɗen Pendaw en mbimo yo jaam hiire mabɓe yo jaam hiire e dendagal ko waali e Pendaw kamɓe kala en calminiɓe en juurimaɓe en gardini hen mawɗo wuuro ngo woni Aliou Amadou Racine bisimillama musidɗo
ceerno Ibrahima mbaɗɗa
alo
jaam hiire ma
a hiire jaam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
bisimilla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
dande nde ne famɗi de hol musidɗo
o de wiyete ko Saydou Ba
Saysou Ba bisimilla ma
a salminama a juurama
hoto noddata min
mbiɗo nodduma Rewo ɗo wiyete Tulel Mandiaye
Tulel Mandiaye wodɗani Kayniguel
<hesitation> <hesitation> wallay <laughs>
bisimilla ma
a salminama a juurama
ahamdurillahi machalla
toɓɓere nde waɗi fayida
bisimilla
siibu toɓɓere nde ko toɓɓere rendo ngo foof guila e premier pas :dea ha e jeeyowo awdi ha e foof <smacks lips>
wallahi <hesitation> <hesitation>
ha e gaynako foof woppani hay goto * heddi hen goto yimɓe jahat tan e ko watte ko yo Allah fewnu
amaine ya rabbal alamina
nde wonno neɗɗo tan so tawi a ligguima hunde ma hanno footi ni waade au moins hayso dañje hen ko footi ni kam daña ɗum hen
noon tigui
ko heddi ko ko moƴƴata en ko e ko footi fewde ko ko Allah jogui ko noon kam en timminanimo tan
noon tigui
nde wonno ko anniya neɗɗo o tan woni hen foof so anniya fewani haydara fewata on calminama on juurama hettima hen noddiyankoɓe ɓe e hettiyankoɓe * Beli Kelleguel mi noddino Ali Wuri
noon tigui bisimilla

eskey
a salminama no fewi an e wondiɓe ma
Allah jarama a jarama min beltinomomo no fewi ceerno Saydou en beltinimomo no fewi ceerno Saydou o noddi en ko Mauritanie o wii o woni ko to wiite Tutel Madiaye enen gandi no mbiɗen ni Tutel Mandiaye woɗɗani Haasiyan Haasiyan nanɗon Haasiyan Damal nanɗon Haasiyan Dande Weedu nanɗon woɗɗani nonne kayne <hesitation> woɗɗani Kayniguel no mbino ɗen nane ni kono kadi woɗɗani Dawre Nayɗe nan toon nonne kayne Leewe nan toon Beydiya nan toon en calminiɓe kamɓe kala en juruimaɓe en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe ɗum noon hen musibɓe ɓe mbi en paami tigui rigui yimɓe hakkillaji muɗumen naan e yewtere nde kono kadi en paami tigui hakkillaji yimɓeɓe nan e golle ɗe ganduɗa ɗeɗo ni ko golle paatuɗe e ko jiɗɗen wadde ko en nani ko Moussa Baal haali joni ko woni peese ɗe nde ne moƴƴi kono noon maade peesete ha ɗumde ko miijo men enen foof kono noon ian jagguno ɗum wonde en galano peesirɗe dewɗe lawol bisimillama musidɗo seydi Dia alahaji Boubou Dia mi salmitima mi juurima mi hokki duwaw mi ñaguima duwaw yo barke duwaw o hejju en eyyi mi salmitima mi juurima a jarama seydi Dia amine kawren hen amin ya rabbal alamina amine ya rabbal alamina

amine amine ya rabbal alamina

noon tigui

noon

noon

noon tigui

noon tigui

yo e lobbuɗi ɗi yo faayi Doumga

noon tigui

noon tigui amine kawren hen amine kawren amine kawren

amine ya rabbal alamina amine <noise> aah musidɗo o ɓoccitima en beltinimomo no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi o ko musidɗo Boubou Dia en calminimo en calmini Dal Aliou naaɓe kala kamɓe kala en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe en gaccani toon hay goto nde tawno enen gandi oɗo saaha so heedi tawata hakkillaji mabɓe ne ketti e heeɗade meɗen ɗum noon en calminiɓe en jurimaɓe en nani ko musidɗo o haali ko ko hunde ji ɗi ganduɗa ko tubakoɓe mbiyata ko recommandation ngaji mbaɗɗi fayida woni ko jogorɗen gollorade kala ko ganduɗa ko ɗo ni ayi arani ko yimɓe dendi yo monikala andu holko jeeyi hen anda tawi wonko footi hebde hen yo heeb hen seeɗa muɗum ko ɗum woni musidɗo o haali ko woni ko kala ko aari e nder diwan o wiiyama fayi koye yimɓeɓe yo yimɓeɓe tin ɗum ɗo aari mbawa yettinde ɗumen e kooye muɗumen bisimillama musidɗo <crosstalk> alo alo mbaɗɗa alo eyyi o ko HammadouBa Fanaye bisimilla ma

joom lettre voiture o kay helnaki yeyani

mille quatre cent

noon tigui

<noise> aah musidɗo ɓoccitima men en ɗaɓɓanimo yafuya kono en nani tigui rigui ko yinno haalde ko o haali hen ko heewi en beltinimomo no fewi no fewi no fewi woni e Hammadou Ba to Fanayi en mbimo yo jaam hiire makko yo jaam hiire e dendagal fanaye naaɓe no mbiɗen joni ni ko hunde nde ganduɗa nde ɗo ni o haali kanko koye banggue juɓɓudi ndi <hesitation> yimɓeɓe to banggue organisation o kanko ko hen o rutti ma en ɓuur <hesitation> aroyde hen so Allah yanti hen ɓuuren laɓɓinandemo tigui rigui holno golle ɗe jaari holno golleɗe pooti yaarude e neɗɗo o kadi kañum jeeyi soble muɗum so juula aari wiima komi codowo ɗum ko neɗɗo o jaɓata ñamlude juulo neɗɗo o wiyata mi ñamlani juulo jeeya keeɓa kakoñ ma maɗa bisimilla ma musidɗo alo
eyyi salamu aleykum
waleykumu salam
eyyi kaw seydi Ba
hehe baɗam no mbaɗɗa seydi Kane
mbaɗɗa aɗa selli no mbaɗɗa e tampere
mbaɗɗa e tampere
kaw mi weltima de
an yo Allah weltin en
woro émission ma oɗo machallah guila ɓamɗa wadde émission hande tan mbaɗɗa émission normal mo ganduɗa hoorema ne weeli remoɓeɓe ne weeli hay mo wona ndeemowo ene weeli ɗum
mbiɗa ko eskey <smacks lips>
remoɓeɓe kañumen gonani ɗo mo remani ɓe donc remoɓe so dañi tan hay ɓe ndemani ɓe dañat
wallahi
eyyi ndiɗo juɓɓudi ndi mbaɗɗa ndi hunde cikkanno mataw ko ɗum ko ɗum guese ko tan ko ɗumligga ha gaasi ko hunde fonnode wonde enen ken remoɓe enen joni enen ken remoɓe hitande foof ken wadɓe juɓɓudi kono juɓɓudi ndi yakani <smacks lips> wodat tan wooda no wayi min noon min jiiɗi ko so woni Allah waɗi hande affaire soble hande <smacks lips> onon gooni ɗo ardiɓe eɗen jogui président national eɗen jogui régional eɗen jogui départemental hande so tawi waftu soble Fouta yonti moƴƴi kamɓe foof eɓe gara nga e Fouta taade neɗɗo remoɓe foof ko sukaɓe Foutankoɓe * eɓe jewtida e men andi sooɓe jewtidama yimɓeɓe ko wasde wasde waɗede sensibilisé tan <smacks lips> mais so mbaɗama sensibilisé tan kala ko sohla e ndeema ka waɗete
noon tigui
so tawi hande yimɓe mbima soble ma so * ko hulde nde jeere bonna jeere nde o yiɗira ni soble tubak arani ɗo hikka hay abbere soble tubak rawande arani ɗo ko bonni jeere nde sobleɗe ɓendani saaɗa sooda soble kayi a yahat
<noise> aaah seydi Kane o ko baaɗi men Oumar Kane en beltimomo no feewi no fewi no fewi no fewi hayso tawi ko yinno haalde ko foof gasdani kono enen kam en paami tigi rigui kowoni miijo makko ko banggue organisation o woni o wii soble garani soble France se rawade wona ne wonno e leydi ndi kono ko sable men ndeemaɗe ɗe e leydi ndi kañumen gonno e leydi ndi kadi kañum bonni soble goɗɗe ɗe gonano ɗe bonano ɗe ko soble bonɗeɗe bonni ɗumen ha aɗa andi <clears throat> mi naaba hen tindol gotol <hesitation> taani amen goto meeɗi yaade jeere o tawi toon potuji samburu ne jeeye tan o soodi hen pot samburu makko keeso puul o addi galle o addi galle o yetti kanko soodi ko boliyel kanko ko ɗum o jaggui o addi tan o yetti o addoyi kosam makko o tuufi hen nden o tuufi hen tan o addi o totti yimɓe wonnoɓe ɓeɗon e galle o tan mbi jarani o wii ko haaɗi moon yarde ɓe mbi an mbete anda tufɗa ɗo ɗum ɗo ɗum ɗo ɗum ɗo ko pot samburu wiyete ɗum ɗo ko sukaɓe jotto hen i ko oɗo ko keeso puul kono oɗo hay goto meeɗa o ko min addi ɗum joni joni min soodi ɗum joni joni ɓe mbi he kono kooreji makko bonnimo kooreji makko bonnimo sababude yimɓe fo ne gandi pot sambour holko jotto hen haysa yiiɗi yarde hen ko waɗa hen ko a wawa ɗum wadde wadde soble ɗe ganduɗa ɗeɗo ni ɗe goona soble moƴƴe ko kañƴe bonni soble moƴƴe ɗe ganduɗa ɗe ɗo ni ko kañumen ponno jarde eɗe bonni inde sobleɗe ha hankkadi hay moƴƴeɗe so gaari neɗɗo o sikkata wayi tan kono bonɗeɗe ni huula sodde ha sobleɗe donka jarde walla ronka yiide hen ko footi ko hen yiide woni ko ceerno Oumar yiiɗi haalde ko woni yo yimɓeɓe paam tan sobleɗe so tawi eɗen jiiɗi rewa lawol goho gaccen ɓenda liggo ɗen ɗum ligguey moƴƴo nanne mi haali mbi commerçant goto aɗa yiiya ɗum jarana ɗum sodde ko wii no wii joni ni sooda soble ɗe ɓendani ɗe ha heewa rondo nawa Dakar taw kañum sohlani boom yeydoɗe joƴƴinat ɗon tan fodde balɗe nogas balɗe sappo e jooyi kanƴƴe fo ɗe caaya adda télè ji mum adda radio ji mum filme a hollira wiiya voilà on jii soble mbiyeteɗe yo ɗe mbiye toon ɗe on mbiya amen woto min goddoy soble caggal leydi mbiɗon yo min ñaam soble leydi ndi voilà on jii soble leydi ndi no mbayi haygoto ñaamata ɗeɗo soble par ce que ɗeɗo sble ɗe goona moƴƴe taw joomum ko fandare muɗum e ko soodi ko woona yo yeeye mais ko bonnu inde soble keddiɗe ɗe ha soleɗe boona rawade en jii ne soble daari gasde nde mois de mai mois de juin en jii soblemeɗen so jeehi Dakar hay goto jaɓata ɗum sodde pourquoi par ce que eɓe bonni inde sobleɗe ɓe mbi sobleɗe ko sa soodi ɗe kooɗe piɗaɗe nangue sa soodi tan ɗe ñoolat e junggo ma commerçant ji foof doogui gacci soble ɗe sobleɗe donki jarde wona soble gala mais soble ne keewi mais donki jarde waɗi noon ko inde sobleɗe bonnama inde soleɗe bonnama ha ronki dañde place mo ganduɗa oɗo ni kañum fonno ƴettude ɗum ko ligguey mo ganduɗa enen foof eɗen pooti ɗum liggade bisimilla ma musidɗo
alo
alo oui bisimilla
aɗa selli
eyyi woɗɗo radio o seeɗa jafoɗa bisimilla <smacks lips> hol musidɗo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
eyyi yo Allah weltin en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
aɗa ɓaadi radio o de mi nanani ko kalɗa
alo
alo ouais
mbeɗe welni hen kawam Mamadou
kawma Mamadou
taanam Amadou * Galoya
an taane Amadou bisimilla ma
eyyi e taanam Theirno Amadou
e taane Theirno Amadou aɗa weltinaɓe hen
eyyi
bisimilla e goɗɗo
gorgolam Doudowo
gorgolma Doudowo keñiɗo kam a yaltina ɗum gorgolma keñiɗo noon
e yayam Farmata Ba
e yayma Farmata Ba bisimilla
eyyi <clears throat>
alo
eyyi
eyyi min belti e émission he ko Dimore naddi hen guila o ari o wi mami tottama
ah oui <laughs>
min Farmata Ba merci
ah Farmata bisimilla a jarama
eyyi

salamu aleykum
waley kuma salam wa rahmatulla
mbaɗɗa Ba
no mbaɗɗa e tampere aɗa ɓaadi radio o seeɗa tan jaafoɗa
mbaɗɗa e tampere
mbaɗɗa e tampere bisimilla woɗɗo radio seeɗa jafoɗa
mawɗum hamdullahi
jaam tan
eyyi kay
woɗɗo radio seeɗa jafoɗa eyyi bisimilla
minen de min gala min gala guese minen min gala guese
on gala guese
kono noon min ɗamini * e juuɗe remoɓeɓe yo Allah moƴƴin ko remete ko
hol musidɗo
o ko sehilma Cheikh Gawlel *
Sirum noddata
Baylel Ndiaye
han
*Guiya
an Guiya gonɗa bisimilla
eyyi mbaɗɗa e tampere
mawɗum alhamdulillahi barikalla
minen ñaagui tan soble yo Allah nanggu ɗe jaara yeeso
amine ya rabbal alamina
min deewi ko tagoji amen <clears throat> ñagotoɗo yiiɗi ɗum ko Allah waat tawa neɗɗo o ne joogui
noon
eyyi * e yimɓe daña yaajede he yo Allah rokku en no tinnorte
amine ya rabbal alamina
Allah tan waɗi hen kadi ko pewata ko
amine ya rabbal alamina
eyyi ko kalta ka katante leñol leydi ndi foof
noon tigui a jarama
wallay min bel beltanimama seydi Ba
yo Allah weltin on yo Allah weltin on
Djiby ne salmin ma
Djiby Diallo hehe mbar wona on woni jatigue ma de
<laughs> min Baydy woni ɗo Bay

on min wawi ɗum <noise> on ko min wawi ɗum a jarama seydi Ndiaye en calminiɓe en mbeɗa andi hakkille o woni ko Rewo ɗum saabi no dande nde wayni en paami ɗum tigui rigui en calminiɓe en calmini dendagal Guiya naaɓe en beltinimaɓe no fewi no fewi no fewi en calmini kalko kettotoɗo min ɗon ɗo wuuro meɗen Guiya no mbiɗen ni en paami tigui gooƴaji yimɓeɓe e banggue rendo ngo woni hol feere nde mbatten ha jeygu ngu rewa lawol en nani ko no en mbino ko gonnomi e haalde joni ko woni ko musidɗo Oumar Kane yidno haalde ko en paami tigui rigui gooƴa o woni hooli feere mbatten ha jeygu ngu rewa lawol ne jeeya e jeygu ngu rewa lawol noon ene jeeya hen gaccen ɓenda sen gacci ɓendi mbawen yeeyde jeygol ngol ganduɗa ko jeygol dewgol lawol ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ko hunde yittude ko hunde sattude ko hunde nde ganduɗa monikala ma jaaɓa bonirede nde wooda pewraɗo goto hay goto goto foof yo ko bisimillama musidɗo alo
alo Ibrahima
eyyi
no mbaɗɗa
mbaɗɗa e tampere
no mbaɗɗa mbaɗɗa *
mawɗum kay hol musidɗo
min Bara Ly
Bara Ly bisimilla no Beeli Naayi naaɓe mbaɗi
eyyo eɓe celli alahamdulillahi
alhamdulillahi seydi Ly
ɓe mbi welnata lambba de ko sippiroɓe naata
eyyi bisimilla aha
so sippiroɓe naatani tawi ko guewotoɓe ɓolɓe so ɓooyi yimɓe jaayat laabi mumen
noon ah oui
<clears throat> ko toɓɓere gadduɗa nde a addi toɓɓere toɓɓere welde welde welde welde welde welde ha hamin natti andu boom no ɗum waayi ko belamma o waye amen ni
eskey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
joomum ɓen ɓe ɓen ponno hen nadde
hol wonɓe joomumen
hay hay ɓe gala guese nana naata joom guese en ɓeɗo ko haaɗi ɗumen nadde
mi anda
yo affaire soble ko enen gooni remoɓe ko enen gooni bonnoɓe
noon
saabu remata soble hen mbiɗa elle ko fanay fayiɗo e Ɓouɓe fayi ɗo e Guiya he ɓeeɗo ɓeeɗo kadi ko ɓeeɗo gooni remoɓe ko ɓeeɗo gooni bonnoɓe so ɓeeɗo moƴƴini tan moƴƴat so ɓeeɗo bonni boona heddi onon kam ko batten ko mbaɗe tan ko mbatton ko bajotoɗo kam yo waajo tan
ko noon tigui
kalade o ƴaama wooda nanɗo wiiyoɓe bolle puyɗe puydu hen affaire soble tan e nder <hesitation> e kilo soble ma foftinam
noon tigui
mi yeeyi guesam juula adda sakuji naata nder guesa ba hayso heeɓi tan sakuji ujunnaje tati lowgogo ne muusi lowgo tan no lowrata ni tan sac o par sac ne muusi ay tan so wonti ko par kilo so weelama o waɗa sac goto
wallahi
so waɗi sac goto tan so ƴeewi taw min peesi min mbi kiloji ɗi ko naggam tan kalis tan ko naggam
gaasi poften
<clears throat> enen joni seɗen ummima ɗo joni en jeeyi ɗa e Mbal ko Allah e mum serde sobleɗe o ummo Dakar o aroya toon sodoyde soble a sotta sakuji * ene jeeya ujunere sac ;fra temedde jeegom sac sodani sakuji firti tawata toon kene waɗa e sakuji
wallahi
ko tawɗa ko ene waɗa e sakuji enen mbiyata mataw ko Dias cuɓiɗen toon ko Dias suuɓi Gayjoli ko Dias suuɓi ete kamɓe ɓuurimen wawde remde soble
wallahi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
enen kam en ƴewata ko batten ko ko ɗum woni
yonti de
koori wona * wallanno men fakka Guiya e fakka <hesitation> e fakka Ɓouɓe e Thili Thili Boubacara caggal ko ɗum ɗo woni ɓerɗe ɓerɗe soble ko ko rutta foof ko toon farna kadi kadi wonɓe ɗon ɓe kadi ko remoɓe oɗon balla min ɗum ɗo watta rewnede e bascule walla mbayen no aaduna o foof wayni hande aaduna foof ne peesa nder département Podor tan woni mo peesata eyyi wonko ñaawi hen de
ha heewi

<clears throat> curen koyemen kono noon wonko wonko sellani hen
noon tigui
affaire les préinscris ji ɗi mais kadi * nde waɗa nde wallahi wonko fewi yimɓe kaalata tan kono wonko fewi de

noon tigui
haade hande peese kañum wonko peesi de

tigui wallahi
eyyi moƴƴi on jarama
a jarama seydi Ly noon tigui wallahi
eyyi <laughs> Guiya naaɓe yo naat <laughs> Guiya naaɓe e remoɓe yooɓe naat

bisimilla a jarama seydi Ly a jarama o ko ceerno Bara en calminiɓe en jurimomo min calmini dendagal Donnay naaɓe en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe en nani haaliko ko hunde wande fayida no feewi no fewi no fewi remoɓe tawde ko haala ndeema haalate mbiɗen ko probléme <hesitation> gasgol ko kamɓe jooɓata gasgol wadde yooɓe kaal holko woni miijo mabɓe e gasgol ngol beel ko yobde par are walla ko yobde par sac en kaali transport beel ko kamɓe gooni yoɓoɓe transport holko ɓuraniɓe e transport beel ko yo laamu ngu taaƴi ko yo transport waaɗe sellata neɗɗo o wiiye omo wawi ƴettude marchandise Dakar o nawa Podor somo nawa ɗum kilo foof ko buud naggam yooɓata kono sobo ƴetta Podor omo nawa Dakar ala kilo o waɗe globale tan wiiye ko naggam jooɓata jooɓa ɗum ko hunde nde ganduɗa enen foof eɗen wawi ɗum salade tawde ko kilométre leydi ndi yarata ɗo jiɗɗa haade foof so ujunere kilométre so temedde ɗiɗi kilométre so capanɗe jooyi kilométre so kilométre uji nogas ene joogui ko lawol ngol wii kilométre foof ko ɗum ɗo poɗɗa yobde ƴewat distance <hesitation> ɗo gonɗa ɗo e kilométre uji ɗi gooni ɗo tan calcule ta kaala no footi fodde kilométre uji dañɗa jooɓa ɗum ɗon jaaha lawol ma ɗum ko hunde nde ganduɗa ko hunde amnotode caggal ɗum ɗon to banggue peese ɗe o haali ɗe ina jeeya hen ko ganduɗa koɗo ni aleysaago enen foof mbadden hen juuɗe meɗen ene ne jeeyano e caɗele ɗe wonno saɗede mawde nde wiyano ko yimɓeɓe gala bascule aji won bascule aji gaddano ɗo ɗin moƴƴani caggal mum rawade e fedde wootere ne wiiye AIDEP <hesitation> sodanino fedde nde fodde bascule aji joyyi hikka ne eɓen ƴewa beel maɓe cood fodde bascule aji joyyi goɗɗi walla bascule aji sappo ɓe mbatta hen beela yimɓeɓe ma dañko puɗɗori ahan so fuɗɗima tan no Bara wi joni ni <hesitation> hunde nde hayso tawi ne waɗi foof cuusen ɗum kam haalde woni so tawi pakka Ɓuuɓe o peesi pakka Thily Boubacar peesi pakka Guiya peesi tan ko heddi ko foof peesat ɗum enen foof eɗen paamdi ɗum ɗum ko hunde nde ganduva enen foof jaɓɓata hen daaro hen beele ɗum ɗon ne wawa tabidde nde tawno so tabiti nafoore nde koye men enen foof aratata haɗata e waɗɓeɓe miijo ngo kono waɗi men wiide yo miijo law yo miijo ngo yajj yo miijo ngo haale beele monikala ko jeeyɗa hen ko ƴetta ɗum taw caɗele mbaɗani ɗum en paami tigui rigui yimɓeɓe no jiiɗi wiide ni <hesitation> ko ɗum ne yanti e ko kalɗen ko kono tan jakimi tan ko hay goto suwa wiide taw min mi jaɓani min jinmi ko so tawi soble ne gaase o asire are capanɗe joyyi walla yo asire are capanɗe jeegom walla yo yooɓe par sac sac sac o yo yooɓe capannayyi walla yo yooɓe yo sac o yooɓe buun nogas kono ɗum kam mi suwa ɗum nande e banggue yewtere nde ko heddi ko e hoojomaji ɗi ɗi natti hewde kono mbiɗa jaggui tan hakkude ɗo de hoojomaji ɗi gasata ma yimɓeɓe gaddu miijoji muɗumen e holno asirte e holno yeeyirte to banggue tawde en kaali banggue lowgo en kaali banggue mo ganduɗa oɗo ni ko banggue saɗede to banggue peese ɗe ɗum noon 88 628 00 01 capanɗe jeetati e jeetati temedde jeegom e nogas e jeetati mbaɗa ɓolum laabi tati mbaɗa gotel ko ɗon natta gaam addude ballal maɗa e yewtere nde

gollema jooɗi peewi seydi Sow cukalel laaɓa juuɗe en beltanima dendagal ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni gaddi miijoji muɗumen e yewtere nde <hesitation> en paami tigui rigui goto hen foof ko woni gooƴa mum ko kamɓe kala en beltinimoɓe e kuuɓal hay goto e mabɓe en jejjitani e ko wayno musidɗo meɗen Ibahima Gorel en calminimo seydi Ba en mbimo yo jaam hiire makko nonne kayne Hammat Ba to Fanayi en mbiɓe yo jaam hiire makko en paami ko haali ko nonne kayne Hammat Mare toon to wuuro meɗen Fanayi kankone o addi ballal makko e yewtere nde tigui rigui nonne Fatimata Ba to wuuro men Guppuli o addi balal makko e yewtere nde Amadou Ly to Diagnum o addi ballal muɗum Moussa Mamma Baal toon to wuuro meɗen Pendaw kankone o addi ballal makko Saydou Ba toon to Toulel Madiay en calminiɓe en jurimoɓe en gaddi o addi ballal makko e yewtere nde musidɗo men Boubou Dia to Daal Aliou en mbimo yo jaam hiire makko o addi ballal makkoe yewtere nde ha timmi nonne kayne Hammadou Ba to Fanayi onne addi hen ballal timmu gal no fewi musidɗo men Oumar Kane ɗo e wuuro meɗen Podor o addi hen ballal machallah Bara Ly to wuuro men Donnayio Tareji o addi hen ballal makko kono kadi en jejjitta banimen debbo Mariame Sy toon to wuuro meɗen Seeno Bowal ɓeeɗo kala moni hen kala addi balla muɗum e yewtere nde kadi tinnima hen no feewi no feewi no feewi no fewi ɗum noon en beltinima dendagal ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni yinnoɓo nadde ɓe naatani kono kadi natɓeɓe en ɓuuri weltanadeɓe no fewi bisimillama musidɗo <noise> musidɗo o o ɓoccitima e ɗaɓɓirimo yafuya so tawi o wawino artude gaam andude kankone ko woni miijo makko e yewtere nde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 sababude technicien o nena wiyamen ko heddi ko e hojomaji ɗi natti hewde ɗum noon en beltinima dendagal ɓe ganduɗa ɓeɗo ni mbaɗi juuɗe muɗumen e yewtere nde gaddi hen balle muɗumen gaddi hen miijoji muɗumen ha yewtere nde wawi yettade ɗo ɗo mbiɗen ɗo no mbiɗen ni nane tan e fuɗɗode yewtere nde bisimilla ma musidɗo mbaɗɗa e tampere alo bisimilla hol musiɗɗo Mamadou Moussa to noddata min Mamadou Moussa to Doorogobisimilla ma mawɗum alhamdulillahi eskey a jarama

eyyi eyyi a jarama min calmini Doorogo naaɓe foof Mamadou Moussa to Doorogo en calminiɓe en calmini dendagal Doorogo naaɓe en mbiɓe kamɓene yo jaam hiire mabɓe bisimilla ma musidɗo alo
salamu aleykum
wa aleykumu salam
ceerno Ibrahima Ba
no mbaɗɗa e tampere
mi salminima
mi salmitima
a ala yettode noon
eyyi ko demade woni demi ala tan kay kono mbiɗo jogui yettode
yettode moon gooni <laughs> yaadani e jamanu
<laughs> bisimilla hol musidɗo
eyyi mi salmini bandiraɓe foof
min calmintima machallah
wona weeltade machallah e lowdi ndi gadduɗa ndi hande ɗum noon yettiyankoɓe keeɗima min beltanimama Harouna Diallo noddanma ɗo e Douyi
Harouna Diallo Douyi
eyyi
bisimilla ceerno Harouna
eyyi mi salmini bandiraɓe foof
min calmitima machallah
eyyi mi juurima ɗum no feewi
<hesitation> <hesitation> o
nde wonno an hewi wadde lowdi ndeema e gaynaka machallah minen joɗinima ɗum no fewi ko heddi ko min ñagontoma Allah tan ko judde balɗe e battane moƴƴe
yo Allah junnu amine ya rabal alamina
eyyi ko heddi ko noon yo Allah hokkuma saagoma wonno ko min o ɗo saaha hankkadi koko heedi ya laranɓe soble foof hankkadi mbaɗi kelal mumen e leydi
<hesitation> amine ya rabal alamina
caggal kadine an kadi ko nden fedde jeeyaɗa ene hanni kadi ballon yimɓe yo holno gowno ɗon wadde ni eyyi noon tan goto foof en ene ɗamini moƴƴere he waɗiko leydi
yo Allah moƴƴinan en
eyyi kono ardiɓe kadi wonko gooni hen min keeɗima machallah yimɓe foof ene keeɗi gueɗe ɗe ndewna ɗum to hono gowno ɗum rewde
noon tigui
eyyi ɗum noon minen jurima dendagal falde Podor nde foof on tambiɗum
noon tigui
erreur de hono woto Allah bonnu fandare nde
amine ya rabbal alamina
a jarama noon seydi Ba
seydi Diallo mi weltima no fewi no fewi no fewi

seydi Diallo a jarama amine ya rabal alamina no musidɗo o wiini en beltinimomo no fewi no fewi no fewi ne gasa taw ko kanko woni noddiyanke men battidiɗo e yewtere nde en calminiɓe en calmini no mbiɗen ni Mamadou Moussa to Doorogo en beltinimomo kono kadi Harouna Diallo ɗon ɗo wuuru meɗen Douye kankone en beltinimomo no fewi no fewi no fewi en calmini dendagal yettiyankoɓe ne mbiɗen ni e fuɗɗode yewtere nde woni musidɗo goto tubak mo Allah addi ɗo e leydi Sénégal ari ɗo e wuuro meɗen Podor yillade meɗen kono kadi ko docteur ko cardiologue ko ko wiite ko o safrata koko faate cardiologie <hesitation> yimɓe ɓe ganduɗa ne gonde ko wayno cardiaque en e ko nandi hen janggo so Allah findini en o wi omo rokki aadi yimɓeɓe foof ɗon ɗo dispensaire distric sanitaire mo Podor omo yiiɗi waɗande yimɓeɓe ko wiite consultation gratuit ko faati e cardiologie kalmo ganduɗa oɗo ne jambita ko wayi noon ne wawi arde dispensaire Podor janggo soubaka so Allaha jaaɓi so tawi Allah yanti hen mawo safruɗum tawa kadi ko witeko safrude taw ala jobdi ko ɗum o yiiɗi waddude e yimɓeɓe kono kadi en beltinima musidɗo men Aliou Amadou Racine Kane onne wi ko joogui ko awdi maaro kalmo ganduɗa oɗo ni hakkille mum nani e awde maaro kala variété mo jiɗɗa omo fewna ɗum omo yeeya ɗum ɗum noon sa jokkodire e makko tan so Allah jaaɓi ma heeb awdi inchallah taw kadi ko hunde nde wona sattude ha ɓurti ha ɓurti ha ɓurti ɗum noon en beltinima dendagal ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni gaddi ballal muɗumen e yewtere nde ɓeɗa andi gasani koko fuɗɗi ñande foof ma dañ ko ganduɗen hen ɗum noon en beltinima technicien men o kono kadi aadi men ko tala garowo ɗo e nden yo jaam Allah jogomi jogo on yo Alah rokku en walde e jaam on jarama